Meeshaan kun hullee jedhama. dhugaatiwwan garaa garaa kanneen akka aannanii fi bishaanii itti dhuguuf kan gargaarudha. Meeshaan kun teessuma bifa diimaa qabu irra kaawwamee jira. Bifti hullee kana daalachadha. Haalli yeroo halkanidha.

Meeshaa muuziqaan keenya akka miidhaguufi miira dhaggeeffataa hawwatuuf nuuf miidhagsuuf nu gargaaru kan maqaan isaa diibbee jedhamuun beekkamudha. Kunis kan inni irraa hojjatamu gogaa loonii fi mukadha. Sagalee kennuun muuziqaa keenya miidhagsa.

Minjaalafi teesssoo haalluu walfakkaataa qaban kan biiroo keessatti itti tajaajilamnudha. Isaanis teessoo abbaan waajjiraa irra taa'u, teessoolee abbaan dhimmaa irra taa'anifi minjaala meeshalee irra kaawwatanidha. Teessoon kunneen hundi muka irraa hojjatamanii akkamitti gosaan garaagarummaa qabaatani?

Maashinii muka muruuf gargaarudha. Maashiniin kun sibiila irraa kan hojjatame yoo ta'u, qabannaan isaa pilaastikaan kan hojjatameedha. Halluun qabannaa isaa diimaadha. Maashinnin kun mukkeen gaggabaabbatanii muraman irra kaawwamee jira. Iddoon isaa bosona keessadha.

Kuni nyaata akka dinnicha waaddii fi dhugaatii juusii garaagaraadha. Dhugaatiiwwan kun nyaata kan biraa faana teesso nyaati irratti dhiyyaatu irra kaawwamanii jiru. Dhugaatiwwan kunneen kanneenn akka avokaadoo, maangoo paappayyaa fi kanneen biroon ni argamu.

Kun bakka maatii taa'anii dhiyaana yookiin laaqana itti nyaataniidha. Bakki kun teessoon naanneeffamee kan kaa'amee yoo ta'u, deeskiin kan nyaanni fi wantoonni biraa irra kaa'aman gidduu kaa'amee jira. Teessowwan kunneen bifa akkamii qabu?

Kun paarkii Inxooxxoo keessaadha. Bakka kanatti barreeffami qubee gurguddaan bocamee Itooophiyaa jedhu barreeffamee jira. Bakka kanatti namooti fakkii ka'anii fi daawwatan olii gadi adeemaa jiru. Barreefami qalama adiin barreeffamee taappellaa irratti fannifamee jiru maal jedha?

Biskileetii haaraa gurraattiin daandii konkolaataa gidduu irra dhaabbatee jira. Akka lafa hin dhoofneef utubaan lafa qabsiisanii jiru. Biskileetiin kun kan dubartoonni oofaniiidha. Biskileetii duuba bosonni akka malee walitti tuuta'ee jiru ni argama.

Kuni artistii biyya Itoophiyaa sabni isaa Oromoo kan ta'e, artistii beekamaadha. Maqaan isaa Xilahuun Gassassaa jedhama. Indaastirii muuziqaa Itoophiyaa nama ol kaasee fi guddiseedha. Suufii uffatee kiraaraan muuziqaa osoo taphatuuti argama.

Kuni paarkii tokkummaa dhiyyeenya kana ministeera muummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimadiin haaromfamee keessatti iddoo leenci itti eegamudha. bakki kun lafa margaa fi dhagaa gurguddaan kaa'amee jira. Alaabaan Itoophiyaa illee achi keessa dhaabatee jira.

Itoophiyaan biyya dorgommii ispoortiidhaan addunyaa dorgomuuf saffisaanbguddachaa jirtudha. Kunis gumiiwwan tapha kubbaa miilaa hedduu dabaluudhaan yeroo ta'u, injifannoo biyya isee mirkaneessuudhaan kabaja uummata isheef qabdu kan argisiisudha. Maqaan gumii kanaa bunaan mogga'ee jira.

Daandiin baaburaa sibiila irraa waanta hojjetamuuf baay'ee cimaadha. Kana waanta ta'eef baaburri yeroo irra adeemu rakkoo tokko malee socho'uu danda'eera. Haata'u malee namoonni yeroo baaburri kun daandii isaa irra imalaa jiru jalaa goruu qabu. Kun immoo miidhaa isaan mudachuu danda'u jalaa isaan oolcha.

Namni haalluu gogaa qaamaa adii ta'e qabu, nyaata qopheessuuf timaatima, qaaraa fi qullubbii muraa jira. Namni kun daaa'ima isaa faana haasa'aa nyaata qopheessaa jira. Manni namoota kanaa bareedaa yoo ta'u, keenyaan mana isaanii haalluu adii keelloo dibamee jira.

Namootni afur naannoo kanatti ni argamu. Namoota afran kana keessaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa kan ta'e Dr. Abiy Ahmad gidduu isaanitti kan argamuu fi as ilaalee teessoo irra taa'ee kan jiruudha.

Kun beeksisa diraamaa Afaan Oromooti. Artistoonni Oromoo diraamaa hojjatan garaa garaa ni argamu. Beeksisi kun odeeffannoowwan waa'ee diraamichaan walqabatan of irraa qaba. Namoota meeqatu beeksiisa kan irratti argama yookin mul'ata?

Daa'imman guddisuun kunuunsaa fi tumsa maatii qofaa osoo hin taane, gargaarsa hawaasa bal'aa fi mootummaa ni barbaada. Daa'imti kun uffata qulqullina hin qabne uffattee dhagaa mana ijaarsaaf tuulame bira kan jirtudha.

Lukkuun gosa allaattii keessaa tokko taatee kan namatti madaqxee jiraattudha. Lukkuun foon ishii waan nyaatamuuf namni kam iyyuu ni horsiisa. Wucoolii lakkoofsaan baay'ee, haatii fi kormaan handaaqqoo kun waliin soorachaa jiru.

Kun gaara biqiltuu irra dhaabuun deebi'ee misoomaa yookin bosonoomaa jiruut. Biqiloonni baay'inaan dhaabatanii jiru. biqiloonni dhaabatan kun marganii lalisaa kan jiran yoo ta'u haala abdii namatti horu irra jiru. Namoonni ammoo gara gadiitti walitti qabamanii dhimma ta'e irratti haasa'aa jiru.

Kunni gaara guddaa biqiltuun irra dhaabachuuf qopheeffamaa jiruudha. Gaarri kun dalga naanneefamee qotamuun biqiltuu irra dhaabuun biyyeen akka hin dhiqamne gochuufidha. Gaarri kun biqiltuu homaa of irraa hin qabu. Marga qofatu irratti margee jira.

Magaaloonni hedduun amala wal fakkaataa qabu. Isaan keessaa muraasni kanneen akka konkolaataa, ijaarsa gamoo, industiriiwwan ammayyaa fi kanneen kana fakkaatan qabaachuudha. Ijaarsi kun gamoo daandii fuula dura jiru yoo ta'u, miidhagee mul'ata.

Kitaaba afaan oromoon barreeffame kan mata dureen isaa "hamuummannaa" jedhu kuusaa weedduu afaan oromoo kan ta'edha. Innis Misgaanuu Gulummaa Irranaatiin kan katabamedha. Kitaaba kana argattee dubbistee beektaa? Ammahoo dubbisuu ni feetaa?

Kun gosa bineensaa Bosonuu jedhamtuudha. Bineensi kun bosona gaarren Baalee keessatti argama. Bineensi kun saalli isaa dhaltuudha. Bosonuun kuruphee faana illee wal fakkaatti. Naannawa bineensi kun jiruutti wantoota akkamiitu argama?

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e, yoo ta'u, mata dureen isaa 'Galfata' jedha. Kitaabi kun kan barraa'e Lalisaa Indiriis Adamiini. Qolli kitaaba kana suurawwan hiika garaa garaa qaban of irraa qaba. Suura qola kitaaba kanaa irratti argamu tokko himuu dandeessaa?

Biqiltoota gosa gara garaa argaa kan jirrudha. Isaanis bosona baayyee guddaa ta'e keessatti biqiltoota argamanidha. Biqiltuun kunis walitti tuuta'ee sirriitti walitti rukkatee kan nutti argamaa jiruufi mukeetii baala qabaachuun beekkamanidha.

Kuni qalamaa fi qubeessaa bifa garaa garaa qabantu bakka tokkotti walitti qabamanii iddoo itti argamanidha. Meeshaaleen barreefamaaf oolani fi fakkii kaasuuf oolan kanneen biroos ni argamu. Bakki kun iddoo gurgurtaa meeshaalee kanaati.

Miilli namaa kennaa waaqni kenne kan ittiin bakkaa bakkatti socho'uuf nama gargaarudha. Namni bakka konkolaataan galuu hin dandeenyetti miilla isaa fayyadamuun socho'a. Miilla kana haguugee balaa irraa ittisuuf kan oolu immoo kopheedha.

Konkolaataan Piikaappii jedhamtu mooraa keessa dhaabattee argamti. Bakki isheen itti argamtu kun i lafa awwaara fi cirrachaati. Konkolaataan kun bifi ishee adii fii foddaa dheeraa tokko gama lamaaniyyuu kan qabdudha. Dudduuba isheetti bakka itti qodaa fe'an kan qabdudha.

dhugaatii meeshaa ittiin dhugamu keessatti buufamee argamu argaa kan jirrudha. kunis halluun isaa gosa lama kan ta'eefi innis dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu kan ta'edha. wayinii jedhamuunis kan yeroo baayyee beekkamudha.

Qola kitaabaa kan mata dureen isaa Bu'uura Qorannoo jedhudha. Akka qola kitaaba kanarraa mul'atuutti barreessaan kitaaba kanaa Dastaa Dassaalagn jedhama. Kitaabi kun Afaan Oromoon kan barraa'edha. Kitaabi kuni maxxansa isaa lammaffaadha. Bifti qola kitaaba kanaa magariisadha.

Waraqaa dheerinaafi bal'ina walqixa qabaatee garuu haalluu garaagaraa qabanidha. Waraqaan kun walirra taa'anii kan achi walirraa sololaatanidha. Kunis haalluu tokkoon tokkoo isaanii mul'isuufidha. Waraqaaleen kunneen maaliif nu fayyaduu? Yeroo kam kam itti fayyadamna?

Ooyiruun omishaan miidhagee bifa magariisummaa uffate ija namaa baay'ee hawwata. Kunis immoo jijjiirama qilleensaa to'achuuf, akkasumas madda galii argamsiisuuf gargaara. Lafti akkasii bakka bashannana dhala namaa ta'uun sammuu bohaarsuuf gargaara.

Biqiltuu yookaan kuduraa nyaatamu kan ooyiruu irraa otoo hin buqqa'iin ooyiruu irra jiru argaa kan jirrudha. Kunis maqaan isaa ananaasii jedhamuun kan beekkamudha. Ananaasiin kan inni nyaatamuuf fayidaan isaa maali?

Magaalaa keessatti daandii konkolaataa bal'isuun baay'ee gaariidha. Sababni isaas magaalaa keessatti sochii tiraafikaa baay'eeytu uumama waanta ta'eef daandiin bal'achuun isaa balaa karaa kanaa dhufu xiqqeessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kana sababeeffachuudhaan hojiin yeroo ammaa biyya kana keessatti eegalame fakkeenya gaariidha.

Magaalaa tokko waantonni miidhagsuu danda'an hedduu yeroo ta'u, isaan keessaa muraasni humna ibsaa achi keessa qaxxaamuru, daandii fi waarshaalee garaa garaa ta'uu ni danda'a. Magaalaan kun wantoota kanneeniin bareeddee mul'atti.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru dubartii teessee gundootti boqqolloo wayii naqxee hafuufaa kan jirtudha. akkasuma illee dubartiin kun baay'ee gamadaa kan jirtuu fi kolfaa kan jirtudha. dubartiin kun qophaa'aa ishee taa'aa jirti.

Namoota kaardii ATM isaaniitiin maashinii Baankii Daldala Itiyoophiyaa keessaa qarshii baasuuf dhaabbatanii jiranidha. Gara bitaatin namoota lamatu gara mirgaa immoo nama tokkotu baasuuf jira. Namoonni kun maaliif mana baankii keessaa qarshii hin baafannee?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun mana bareedaa fi baay'ee miidhagaa tahee argaa jirra. manni kan nama dhuunfaa osoo hin taane waajjira mootummaa kan taheedha. waajjirichi immoo waajjira ganda baadiyyaati.

Gabaa keessatti nama wantoota gurguruuf qopheessite qabattee dhiyaattedha. Niitiin kun wantoota garaagaraa barbarree yeroo daaksisan itti naqan jooniyyaa xixiqqootti naqxee qabattee teessee jirti. Jooniyyaa hunda keessa wantoota jiran kan ittiin safartu meeshaa safaraa keessatti kaawwattee jirti.

Teessumni irra taa'anii boqochuuf kan fayyadudha. Teessumni gosa gara garaatu jira. Teessumni kanneen muka irraa tolfaman ni jiru akkasumas kanneen pilaastikaa fi sibiila irraa akkasumas ispoonjii irraa kan hojjetama ni jiru. Suuraa kana irraa teessuma muka irraa tolfane argina.

Kun bakka oomishi kuduraa fi muduraan bakka tokkotti itti walitti qabamanii argamanidha. Bakka kanatti oomishi akka avokaadoo, timaatimii, aappilii, burtukaana, hundee diimaa, qullubbii diimaa, loomii, qullubbii adii fi kanneen biroo walitti qabamanii iddoo itti argamanidha.

Kuni namicha karaa irratti uffata dubartootaa gurguraa jiruudha. Bakka kanatti konkolaattoonni xixiqqoon laadaa jedhamtu karaa irra adeemaa jirti. Namichi ammoo daandii cinaatti uffata kana gurguraa jira. Bakka inni itti gurguraa jiru kana ummanni oliifi gadi deemaa jira.

Namichi goofaree filee kuula adii irratti hidhee dhaabbatee xiyyeeffannoon as ilaalaa jira. Kana malees, ulee harkatti qabatee dhaabbachaa jira. Samiin mataa namichaa olitti mul'atu qulqulluu. hurriin tokko irra hin buuneedha. Namtichi garmalee gurraacha.

Adaanechi Abbabeen magaalaa Finfinneef gumaacha gurguddaa gochaa turte. Isaan keessaa muraasni humnoota hidhatanii bahan araarsuu fi gara biyyaatti waamuun isaan keessummeessuu, gorsuu fi aangoowwan garaa garaa kennuufii ture. Kunis nageenya hawaasaaf gaariidha.

Dargaggoonni uffata aadaa Oromoo uffatanii shubbisaa jiru. Bifti uffata isaan uffatanii shubbisaa jiran kuni daalachadha. Dudduuba isaa Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu muki Odaa jira. Dargaggoonni kun taree galuun ulee qabatanii sirbaa jiru.

Naannoo Oromiyaa keessaa Boorana keessatti yeroo mana isaanii tolchataa jiran kan agarsiisudha. Namoonni ijaaruuf jedhanii kallattii adda addaan manicha irratti yaa'anii jiru. Namoonni Kun hundi maalif irratti yaa'an? Namni muraasni hin ga'uu?

Iddoo dhaqna dhiqatan keessatti meeshaaleen dhaqna dhiqachuuf nama gargaaraan adda addaa giddaara manaa irratti suuqqamanii argamu. Isaan keessaa tokko kan bishaan qaamatti nama biifuu fi hoomacha saamunaa nama irraa baasuudha.

Iddoon hawwataan kun holqa Soof Uumar jedhama. Holqi kun Oromiyaa, Baaletti argama. Holqa kana keessa lagatu jira. Iddoo hawwata tuurizimiif ta'uufi dawwattoonni hedduun dhaqanii daawwatanidha. Holqi kun kutaawwan garaa garaa qaba.

Kun oomisha dibata gogaa yoo ta'u, keessumattiyyuu dibata fuulaaf ooludha. Dibati kun qodaa pilaastikaatti naqamee kan argamu yoo ta'u, gosi dibata isaa dhangala'aadha. Dibati kun eenyu yookiin nama akkamiitu qabee jira?

Barsiisinni mana barnootaafi bakkeewwan kaanitti haala isaaniif mijate hunda keessatti barattoota isaanii wajjin walquunnamuun barattootaaf faayidaa guddaa qaba. Kun immoo keessumaa mana barnootaa keessatti cimee itti fufuu waanta qabudha. Kun ta'eera taanaan rakkoon barataa hanga tokko furamuu danda'a.

Kun kuduraa fi muduraa karaa irratti gurguramuudha. Yeroo baay'ee haadholiin iddoo gurgurtaa hin qabne kara irra taa'uun oomisha kana gurguratu. Oomishi kun mi'a kumtaalaa irratti afamee jira. Omiisha akkam akkamiitu bakka kanatti argama?

Kantiibaan Magaalaa Finfinnee adde Addaanachi Abeebee warra sababa misoomaatiif buqqaniif osoo mana keennanii kan mul'atuudha. Jala suura kanaatti barreefami waa'ee kanaa ibsu afaan Amaariffaan barreefamee jira. Adde Adaanechi namoota kan biroo lama wajjin jirti.

Kun dubartii Naxalaa adii mataatti haguuggattee jirtuudha. Dubartiin kun fuula ifaadhaan cinaa ishee ilaalaa jirti. Suuraan intala kanaa laphee ol qofatu argama. Dudduuba intala kanaatti xiqqoo irraa fagaatee wantooota akkam akkamiitu argamaa jira?

Manni kun, mana nyaanni daabboo itti qopheeffamuu dha. Mana daabboo kana keessa maashiniin daabboo bilcheessu kan jiru yoo ta'u, maashiniin kun daabboowwan hedduu al tokkotti bilcheessuu danda'a. Daabboowwan nyaataa bilcheeffamaa jiran kun, hamma xixiqqoo ta'e qabu.

nama gaazexeessaa ta'e kan maqaan isaa Gammadaa Olaanaa jedhamuun beekkamu nama miidiya mataa isaa qabuufi kan afaan oromoon hojjatudha. kunis yeroo baayyee namoota affeeruun muuxannoo isaanii dhalootaaf akka qoodan kan gaafatudha.

lafa seenaa fi siidaa seenaa argaa kan jirru yoo ta'u innis lafa mootiin Itoopiyaa durii Minilik uummata Oromoo yaalii duguuggaa sanyii irratti gaggesse bakka addaa Aannollee jedhamuun bakka beekkamu godin Arsii keessatti kan argamudha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa mul'achaa ykn argamaa jiru kun konkolaataa kan tahedha. konkolaataan kun konkolaataa buufata konkolaataa keessa jirudha. akkasuma illee konkolaataan kun konkolaataa deddeebisa uummataa kan taheedha. konkolaataa kan bira namoota hedduutu bira dhaabbachaa jira.

Meeshaa diroowingii kan ta'e kan ittiin fakkiifi bocawwan garaagaraa kaasnudha. Innis gosa sarartuu garaagaraa kan of keessatti qabatuufi koompaasii, qubeessaa, qartuufi balleessituullee kan qabudha. Hundi isaanii boca mataa isaanii kan ittiin fakkeeffaman qabu.

Namichi kun Maartin Luuter Kiing nama jedhamu dha. Maartin Luuter Kiing nama jabaa si nama siyaasaa yommuu ta'u, biyya isaa keessatti dhiibbaa jabaa gochaa kan turee fi nama jijjiiramaa jedhamuun kan beekamudha.

Biyya keenya keessatti keessumaa naannoo magaalaatti yeroo Cidhaa konkolaataatu hojii irra oola. Kun immoo guyyaa sana miidhagina guddaa ta'uu danda'eera. Kana malees namoonni baay'een bakka sanatti akka argamanis taasisuu danda'eera. Nanaaf warri cidha qopheeffatu jalqaba Konkolaataa iyyaafata.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun namoota lama taa'anii hojii misooma addaa addaa irratti bobbaa'anii hojjetaa kan jiranidha. namoonni kun hojii irratti bobbaa'anii sirriitti hojii hojjechaa kan jiranidha.

Kun namoota uffata aadaa Oromoo Raayyaa uffatanii jiranidha. Namooti kunneen wal faana tarree galanii dhaabachaa jiru. Dudduuba isaanitti Muki guddaan damee qabu tokko ni argama. Namichi gidduu isaanii dhaabate kun maal baatee jira?

Magaalaa hedduu keessatti yeroo ammaa hojiin haaromsa magaalaa bifa ho'aadhaan adeemsifamaa jira. Mul'isuuwwan isaa keessaa tokko daandii dhagaa bocamaadhaan hojjechuudha. Waanti kun umurii dheeraa waanta qabuuf xiyyeeffannaa guddaa argateera. Kun immoo namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu danda'eera.

Kun iddoo konkolaattonni itti nama fe'achuuf tarree galanii dabaree isaanii itti eeggataniidha. Iddoo kanatti konkolaattota gosa tokkotu argama. Konkolaataan kun namoota baay'ee fe'uun kan beekamu yoo ta'u, maqaan isaa Loonchinaa jedhama.

Suuraa Namoota meeqaatu asirratti mul'ataa Jira?. Namoonni Kuni baay'inni dhiiraafi Kan dubartii meqadha?. namoonni Kuni maal hojjachaa jiru?.uffanni namoonni Kuni uffatanii Jiran halluu akkamii qaba?.duuba isaaniitti halluu maalitu jira, diimaa moo gurraacha?.

Luka namaa argaa kan jirrudha. innis faaya lukaa kan of irraa qabudha. Miilli lamaan iyyuu faaya kan mataa isaa kopha kophaatti ofirraa qaba. Yeroo baayyee faaya miilaa kan godhatu dubartootadha.

Manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa keessa yeroo ammaa kana bal'inaan ijaaramaa kan jiranidha. Manneen murtii aadaa eenyummaa saba sanaa fi duudhaa isaanii mirkaneessuu irratti shoora olaanaa qaba. Alaabaa Oromiyaan faayamee ijaaramee jira.

Itoophiyaan gumiiwwan garaa garaa hundeessuudhaan hirmaannaa hawaasaa kan daran dabalaa jirtudha. Kilabiin buna Itoophiyaa maqaa gumii tapha kubbaa miilaatiin kan hundaa'e yommuu ta'u, kunis dinagdee biyya tokkoo keessatti gahee guddaa kan qabudha.

Guyyaa eebbaa, yeroo cidhaa, ayyaanaa, badhaasaa fi kanneen kana fakkaatan irratti namoonni kennaa waliif kennan ni qabaatu. Kennaawwan kanneen keessaa tokko daraaraa faaya miidhaginaa fi halluuwwan adda addaa qabu waliif kennuudha.

Dubartiin jabanaa harkatti qabattee shiniitti buna qicaa jirti. Harka ishee tokkoon harka ishee kan biraa tuqxee kan jirtuu fi teessee as ilaalaa kan jirtuudha. Lafa irratti wantootni halluu garagaraa qaban ni jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun wantoota addaa addaa gurguraaf gabaatti dhihaatee jirudha. wantoonni gurguraaf gabaatti dhihaatanii jiran kun kanneen akka qullubbii diimaa, qubbii adii, jijinbila, burtukaanii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Kuni loogoo Feedereshinii Kubbaa Saaphanaa Godina Shawaa Lixaati. Qarqara isaan halluu alaabaa abbaa gadaa qabuun marfamee jira. gidduu isaan ammoo bifa magariisa fi adii kan qabu, mallattoon uffata wayii walitti xaxamee argama.

faaya baayyee miidhagaa ta'eefi kan baayyee bareedu argaa kan jirrudha. kunis faaya mormaa yoo ta'u, baayyinaan asirratti argamaa kan jiruufi baayyinni isaa sadi kan ta'edha. innis wantoota akka warqee fi meetii irraa kan hojjatamudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun ilmoo qulfii ykn furtuu qulfii kan taheedha. ilmoo ykn furtuun kun baay'inaan rarraa'anii kan jiranidha. haadhi ilmoo ykn furtuu kanaa eessa jira?

Gulantaa guddaa irratti soorata ganamaa adda addaa baay’een tartiiban kaa’aman mul’atu. Saanduqi isaanii halluu diimaa, cuquliisa, magariisa fi kanneen biroo qabu. Tartiibni ittiin kaa'amee fi ifni bakka sanaa wantoonni keessa jiran akka sirriitti mul'atan godheera.

Kun gaazexaa afaan Amaaraan barraa'eee jirudha. Gaazexaa kana irra suura namicha gaazexaan kun waa'ee isaa dubatuutu argama. Gaazexaan kun fuula lama kan qabu yoo ta'u keeyyata baay'etti qoqqoodamuun kan barraa'edha. Gaazexaan kun dhimma maalii dubbachaa jira?

Kun loogoo kilabii kubbaa miilaa Buna Itoophiyaati. Loogoon kun mataa isaarratti mallattoo urjii kan qabu yoo ta'u gidduu isaarraan jabanaa bunni itti danfu kubbaa faana walitti maxxanfamee argama. gara gubbaa isaatti ammoo barreefami maqaa kilabii kanaa himu irratti barraa'ee jira.

Kuni mana kadhataa yookiin mana amantaa warra amantaa waaqeffannaati. Manni amantaa kun bantiin isaa bifa magariisa dibamee jira. Handaarri isaa ammoo halluu alaabaa abbaa gadaan faayamee jira. Halluun gidaarri mana amantaa kanaa dibame maalidha?

Boqqolloo baalli isaa irraa kaachifame wal irra nammanii taa'aa jiru . Baallii boqqoolloo irraa kaacha'e guutummaan guututti osoo irraa hin ba'in gara hudduu boqqoollootti gadi dacha'ee argama. Boqqoolloon kunis bifa walmakaa qaba .

Konkolaataa fe'isaa dhaabataa jiru yommuu ta'u, dudduuba isaatti konkolaataa kan biraan dhaabbatee jira. Halluun konkolaatichaa immoo magariisa. Gara fulduraatiin immoo halluu gurraacha qaba. Yeroo baay'ee dhagaa fe'uuf namoonni kan itti gargaaramanidha.

Kuni meeshaa kosii ittiin haranii, ittiin gatuuf gargaarudha. meeshaan kun gommaa tokko kan qabuufii qabannaa lama kan qabu ta'ee, sibiila irraa kan hojjatameedha. Yeroo baay'ee baadiyyaatti haraa bakkaa bakkatti ittiin sochoosuuf gargaara.

Kun iddoo daandiin konkolaataa haaromfamaa jiruudha. Qarqarri daandii kanaa qotamee kan jiru yoo ta'u ujummoo bishaanii diishii jedhamu awwaalufi. Cinaa daandii kanaatti gamoowwan dhedheeroon ni jiru. Karaa kana irra maal fa'aatu adeemaa jira?

Raayyaa ittisa biyyaa qabaachuun nageenya biyyattii fi hawaasaaf baay'ee barbaachisaadha! Humnoonni waraanaa alaabaa biyya Itoophiyaa qabatanii, konkolaataadhaan socho'aa jiran kunneen sadarkaa Federaalaatti miindeffamanii kan hojjetanidha. Jaalala biyyaaf qaban kan argisiisanidha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun maqaa isaa qullubbii adii kan ta'eedha. akkasuma illee qullubbiin kun qullubbii dirreeal ykn lafa bal'aa qabatee kan jiruudha. qullubbiin jiruu fi jireenya namoota keessatti faayidaa guddaa qaba.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa asi irratti argaa jirru ittoo foon kan tahe argaa jirra. ittoon kun maqaan isaa kalankalaa jedhama. Kalankalaan kun qaaraa kan wajjin hojjetamee jira. Kalankalaan kun kan hoolaati moo kan sangaati?

Kun dhugaatii alkoolii biiraa kan Itoophiyaatti oomishamu Qiddus Goorgisii jedhamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraatti naqamee saamsamee argama. Barreefamoonni garaa garaa qaruuraa kana irratti maxxanfamanii jiru. Qodaa kana iratti barreefama afaan maaliitu mul'ata?

Atileet Ganzabee Dibaabaa jedhamti. Atileetii cimtuu fiigicha giddu galeessaa fi fiigicha dheeraa fiiguun beekamtuudha. Yeroo baay'ee biyya ishee Itoophiyaaf warqii fi meetii argamsiifteetti. Uffata halluu alaabaa Itoophiyaa qabu uffattee meedaaliyaa warqee morma isheetti godhattee jirti.

Namoota baayyatanii mana tokko keessa taa'anii jiraniifi namni tokko ammoo namoota kana fuuldura dhaabbatee kan jiru argaa kan jirrudha. Warri taa'aa jiran umuriin ijoolleedha. Maal hojjachaa jiru jettanii kan yaaddanidha?

Kuni bakka oomishi mi'eessituuwwan garaa garaa itti walitti qabamanii argamaniidha. Omiishaaleen kanneen keessaa kanneen akka barbaree diimaa, soogidda, hirdii fi kanneen biroo ni argamu. Mi'eessituuwwan kun Ittootti naqamuun ittoon akka mi'aayu gochuuf gargaaru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun konkolaataa karaa adeemudha. konkolaataa baay'atanii karaa irra adeemaa jiranidha. akkasuma illee konkolaataa kun konkolaataa deddeebisa uummataa fi konkolaataa fe'umsa addaa addaa kan taa'anidha.

Kun qodaa dhugaatii Alkoolii Beddellee jedhamuuti. Qaruuraan biiraan kun itti saamsame bifa gurraacha qaba. Qaruura kanarra barreefamni garaa garaa waa'ee alkoolii kanaa dubbatu irratti barreeffamee jira. Qodaan kun teessoo lafa irraa olka'aa irra kaawwamee argama.

qullubbii diimaa oomishamee kan lafa afamee jirudha. Namoonni lama shunkurtaa kana harkatti qabatanii bareedina isaa ilaalaa jiru isaanis bituuf gosa qullibichaa adda baasuuf harkaan qabanii ilaalu. Naannoon qullubbiin kun argamu naannoo lafa margaattidha.

Namoonni akka addunyaa kanaatti hojii ijaarsaa irra oolan bakkeewwan nageenya isaanii hubuu danda'an irra oolu. Kana jechuun immoo gamoo yeroo ijaaran baay'ee olfagaatanii waanta hojjetaniif bakka sana irraa yookufan qaamni isaanii miidhamuu danda'a waanta ta'eefidha.

Mana amantaa Waaqeffannaa, bakka amantiin Waaqeeffannaa itti gaggeeffamudha. Dallaan mooraa isaa mallattoo muka odaa of irraa qaba. Manni amantichaa mallattoo alaabaa Oromoon faayamee argama. Wantoonni aadaa Oromoo calaqqisiisan kanneen akka bokkuu baay'inaan mul'atu.

Kitaabni Afaan Amaariffaan barreeffame mata dureen isaa ' Jaalala hanga Awwaalchaa ' jedhu minjaala irra taa'ee jira. Barreessaan kitaaba asoosama kanaa Dr. Haddis Alamaayyoo jedhama. Inni kitaaba asoosamaa kanaan alatti kitaabilee biroo hedduu maxxansiisee jira.

Gaaton meeshaa elektirooniksii kan namoonni sagantaawwan adda addaa yeroo qopheessan, fakkeenyaaf yeroo meeshaa muuziqaa kiiboordii taphatanii fi moontaarboo fayyadaman kan itti gargaaramanidha. Kunis immoo waldaatti yookaan mana barnootaa keessatti ta'uu danda'a.

Kitaaba afaan oromoon seerluga afaan oromoo irratti barreeffame kan baayyee nama barsiisudha. Seerlugni afaan oromoo kitaaba kana keessatti barreefamee jiru ammoo kanneen akka ciroo, hima, gaalee fi kanneen biroodha. Kunis Addunyaa Barkeessan barreefame.

Lafa margaa bal'aa keessatti loowwan yeroo dheedan mul'ata. Dubartoonni ammoo qabanii sa'a elmaa jiru. Isheen tokko jabbii qabdee jirti. Loowwan kun bifa adii fi gurraacha qabu. Xiqqoo isaan irraa fagaatee ammoo lafa olka'aa tokko irra biqiltuun dhaabamee jira.

namoota baayyatanii karaa irra jiran argaa kan jirrudha isaanis dhadhaabbatanii kan argamanidha. karaa kana cinaa ammoo mana akkasumas biqiltoota gosa gara garaatu kan argamanidha. akkasumas alaabaan illee kan jirufi karichis karaa mooraa keessatti argamudha.

Asxaan kun, asxaa dhaabata appilikeeshinii miidiyaa Viimiyoo jedhamuu dha. Asxaan kun kan hojjatamee jiru dudduuba cuquliisa irratti yoo ta'u, maqaan "Vimeo" jedhus halluu dudduubaa kana irratti barreeffamee jira. Asxaan kun, bifa hedduu bareedaa ta'e qaba.

Kun beeksisa oomisha dibata fuulaati. Dubartiin tokko dhaabattee beeksisa kana himaa jirti. Beeksisi kun ammo bifa suuraan dhiyaatee jira. Beeksisa kana irratti fakkiin dubartii tokkoo dibata kana dibattee mul'ata. Dibati kun dibata gosa akkamiiti?

Yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti hojii boonsaatu hojjetamaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko bakka daa'imman itti taphatan hojjechuudha. Bakki kun akka nageenya isaaniitiif ta'utti waanta hojjetameef madda gammachuufi iddoo oolmaa gaarii ta'uufii danda'eera.

Kun meeshaa kontirobaandii fe'amee osoo deemaa jiruu qabameedha. Meeshaalee kunnee Korojoo kumtaalaa diimatti naqamanii fe'amaa turani. Akkasumallee meeshaaleen saanduqatti naqamanii fe'aman ni argamu. Barreefami gara jalaatti barreeffame kun maal jedha?

Qabeen meeshaa aadaa hawaasni tokko qabatudha. Meeshaan qabee kun akka faaya miidhaginaatti mana keessa taa'uun akka ilaalchaa fi waantota garaa garaa baachuun kan tajaajiludha. Dubartootatu meeshaa kana hojjeta. Buqqee hadhaa'aa irraa hojjetu.

Kunneen biqiloota Oromiyaa, paarkii Gaarren Baalee keessatti argamanidha. Iddoon kun Baale keessa Sannatee jedhama. dudduuba isaanii fageenya irratti tulluuwwan lamatu mul'ata. Daandiin paarkii kana keessa bahullee biqiloota kana duubatti argama. Paarkiin Gaarren Baalee paarkiiwwan sadarkaa biyya Itiyoophiyaatti jiran keessaa isa tokkoodha.

Kun ammoo iddoo kuusaa oomishoota garaa garaati. Bakka kanatti oomishaalee akka midhaanii, daakuu fi wantoonni qodaatti saamsaman hedduun ni argamu. Namichi tokko ammoo mana kuusaa kana keessa daddeemee qodaawwan toora galchaa jira. Qodaawwan mana kana keessatti maal irra kaa'amanii jiru?

Bineensa bosonaa kan maqaan isaa leenca jedhamudha. Leenci kun dabbassaa morma isaa irraa kan qabuu fi lafa margaa biqiltoonni baay'inaan irra hin jirre keessa adeemaa kan jirudha. Leenci mootii bineensota hundaa kan ta'ee fi foon kan sooratudha.

Namoonni baay'een Cuunfaa Paappaayyaafi kanneen biroo fayyadamuudhaan fayyaa isaanii eeggachuu danda'aniiru. Waanti akkasii immoo namoonni kana fayyadaman gammadoo akka ta'an taasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan warri daldala isaa irratti bobba'anis fayyadamoo ta'uu danda'aniiru.

Bakki kun bakka holqaa fi ijaarsi umurii dheeraa lakkoofsisan jiruu dha. holqi kun, dhagaalee halluu adii qaban irraa kan uumamaan jiru yoo ta'u, dhagaalee kana malees biqiloonni magariisni jirma fufurdaa fi baala babal'aa qaban bakka kana ni jiru.

Iddoo kanatti wanti amma argamaa jiru kun namoota lamaadha. namoonni lamaan Kun immoo saalaan addaa addaa kan taa'aniidha. inni dhiiraa qaamaa hirruu kan tahedha. isheen shamarranii ammoo wanta namicha qaama hirruu sun irra taa'aa jiru sana oofaa jirti.

Kunneen hordoftoota amantaa Islaamaa yoo ta'an, chidha godhachaa jiru. Isaan lachuu mataa isaanitti amantaa isaanii kan ibsu haguuggatanii jiru. Miirrichi uffata suufii gurraacha fi karabaatii cuquliisa kaawwatee jira. Gateetti isaa irra ammoo waan akka gaabii wayii ofirra kawwatee jira.

Dubartoota wal wajjiin taa'anii hojjachaa jiraniidha. dunartoonni kunniin taa'anii meeshaa manaa Kan migiraan hodhamu hodhaa jiru. hodhaan isaan hodhaa Jiran halluu garagaraa Kan of keessaa qabuufi baay'ee Kan bareedudha. dubartoonni hundi isaanii huccuu mataatti uffatanii jiru.

Kun balleessituu ifaa yookiin sarara elektrikiitii. Gidaara manaa irratti maxxanfamee argama. ifaa balleessuu fi yeroo balaan uumame ifaa addaan kutuuf gargaara. Balleessituu kana bitaa fi mirgatti deeddebisuun ifaa balleessuufii deebisanii qunnamsiisuun ni danda'ama.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun mana bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee namatyibkan toludha. manni kun baay'ee bareedaa citaa irraa kan ijaaramee kan tahedha. manni kun akka ajaa'ibaatti bareeddi.

Namoota bashannanaa fi qorannoo garaa garaaf bosona keessa adeemaa jiran. Namoonni kunneen, bosona margaa fi mukeen magariisa ta'an akkasumas fincaa'aan bishaanii kan keessatti argamu keessa adeemaa kan jiranidha. Naannoon uumamaa kun daran kan qalbii namaa harkisudha.

Barattoonni damee barnoota saayinsii uumamaa mana yaalii keessatti wanta daree keessatti afaaniin baratan gochaan dalagaa jiru. Barattoonni hundi isaanituu uffata bifa wal fakkaataa gubbaadhaan shaamiza halluu adii qabu uffatanii jiru .

Addunyaan kun amantaalee gara garaa qabdi. Amantaan kun hundiyyuu seeraa fi dambii mataa isaanii qabu. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti ls amantaa gosa gara garaatu jiru. Isaan keessaa amantaan kiristaanaa isa tokko yommuu ta'u hordoftoota hedduu kan qabudha.

Haalli qindaa'ina gabaa biyya kana keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Kana jechuun namoonni gabaa keessaa daldala garaa garaa hojjetan haala hinmijanne keessa ta'uudhaani kun immoo haala qilleensaa irratti hundaa'anii akka isaan hojjetan taasisa.

Dargaggoonni humna addaa biyyi tokko qabdudha. Dargaggoonni kunneen sababa hojii dhabdummaf hiriira nagaa bahanii jiru. Kunis biyya Itoophiyaa keessatti raawwachaa waan jiruuf, mootummaan tarkaanfii jijjiirama jireenya isaaniif ta'u fudhachuu qaba.

Daa'imman umuriin walitti dhiyaatan moiraa manaa keesaa dhaabbatanii gara kaameraa ilaalaa jiru. Daa'imman kunneen hundumti isaanii gugurraacha. Lama lamaan uffata wal fakkaataa uffatanii kan jiranidha. Dudduuba isaaniitti immoo fooddaa banamee jirutu mul'ata.

Kopheen kan namni iddoo tokkoo iddoo gara iddoo tokkootti ittiin socho'u yommuu ta'u, miilla namaa miidhama irra ittisa. Kopheen immoo halluu fi akkaataa adda addaan oomishamee gabaaf dhiyaachuu ni danda'a.

Wayinii shan kan minjaala mana dhugaatii tokkoo irra taa'anii jiranidha. Wayiniin tokko keessaa gosa addaa yoo ta'u innis haalluu gara keellootti siiqu qaba. Warri hafan immoo gosaan kan walfakkaataniifi gurraacha kan ta'anidha.

Namoota karaa irra jiran arga kan jirrudha. Isaanis namoota hojii gosa gara garaa hojjachaa jiraniifi namoota hojii sana irraa fayyadamaa jiranidha. Kunis nama kophee qulqulleessaa jiruufi nama kophee isaa qulqulleesifachaa jirudha.

Itoophiyaan biyya uummata, sabaa fi sab-lammoota hedduu qabdudha. Uummani kunis aadaa, duudhaa, amantii fi barsiifata mataa isaatiin beekama. Isaan kun naannoo kibba Itoophiyaatti kan argaman yommuu ta'u, hidhiin isaanii aadaa isaanii argisiisa.

Kuni loogoo midiyaa Sagalee Bilisummaa Oromooti. Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u qarqara isaarraan halluun magariisi naanneffamee sararamee jira. Loogoon kun gidduu isaarraan halluu magariisa lalisaa qaba. Gidduu loogoo kanaatti boca yookiin mallattoo akkamiitu argama?

Dubartootni lama fuula keessa wal ilaalaa jiru. Dubartii isheen tokko dubartii kan birootif gorsa kennaa jirti. Isheen gorsa fudhachaa jirtu dabbasaa mataa ishee shaashiidhan marattee kan jirtuu fi teessoo irraa taa'aa kan jirtuudha.

Namoonni barnoota baratanii barreessuu fi dubbisuu danda'an kamuu yaadannoo gabaabaa qabachuu ni danda'u. Yaadannoo kana qabachuuf immoo baruuleen ni barbaaachisa. Baruuleen kun bifa miidhagaa fi sibiila jabaan walitti kan qabsiifamee jirudha.

Dhugaatii aalkoolii of keessaa hin qabne yoo taatu kunis maqaan isaa kan cuunfaa jedhamuufi akkuma maqaasaa cuunfaa kuduraalee gosa gara garaa irraa kan hojjatamudha. Dhugaatiin kuni gosa kuduraa kamiirraa hojjatame?

Namoonni addunyaa kana irra jiraatan ogummaa fi dandeettii hojii garaa garaa qabu. Isaan keessaa daldalaan uffataa tokko yommuu ta'u, bitee gurguruudhaan bu'aa fi kisaaraa danda'ee kan jiraatudha. Mana kana uffata aadaa hedduutu jira.

Nama qodaa aannanii baatee deemaa jirudha. Miillaa isaatti kophee adii kaawwatee jira. Namoonni lama dudduuba isaatti achi deema kan jiran yommuu ta'u, namni tokko immoo kallattii inni deemutti deemaa gara isaatti achas laalaa jira.

Kuni siidaa injifannoo Adwaa agarsiisuuf Birbirsa Gooroo, Finfinneetti ijaaramedha. Siidaa kana irratti loltuun fardeenin lolan, kanneen eboon lolan irratti bocamanii jiru. Mataa siidaa kanaa irratti ammoo kaartaan Afrikaa bifa magariisa ta'een irratti hojjatamee jira.

Akka addunyaatti yeroo ammaa hojii guddaatu karaa nyaata qopheessuutiin hojjetamaa jira. Kana jechuun hanga sadarkaa barnootaatti kennamuudhaan namoonni baay'een ogummaa kana argachuu danda'aniiru. kun immoo walqixxummaa saalaa mirkaneessuu keessattis qooda guddaa qaba.

Kun sangaa bifa magaala qabu, hammi isaa guddaa fi furdaadha. Namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an itti naanna'anii ilaalaa jiru. Namichi tokko ammoo sangaa kana wadaroodhaan qabee jira. Sangaa kana maal gochuuf iddoo kana fidani?

Dhugaatii Amboo xabal jedhamu kan minjaala guubbaa kaawwamee jiru yommuu ta'u, irraa dhuguu kan eegalamedha. Halluun dhugaatii kanaa bishaan fakkata. Dudduuba isaa biqiltoota babbareedoo baay'eetu argama. Ulaan manaas ni aragama.

Dhugaatii alkoolii farsoo jedhamuudha. Dhugaatiin kun burcuqqootti buufamee teessoo irra kaawwamee jira. Dubartiin wayii ammoo qodaa sibiilaa farsoon keessaa buufamu keessaa buusaa jirti. Dhugaatiin kun caalatti kaaba Itoophiyaatti beekama. Teessoon inni irra kaawwamee jiru bifa adii qaba.

Namni kun, maqaan isaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa jedhama. Piroofeesar Birhaanuu Naggaan hayyuu barnootaa diinagdee akkasumas nama siyaasaa fi pireezidantii paartii siyaasaa morkataa yoo ta'u, yeroo ammaa kana ministeera barnootaa Itoophiyaa ta'uun biyya isaa tajaajilaa jira.

Kun Faaya mormaa kan kartaa lafa Oromiyaa irraa tolfameedha. Faayi kun Alaabaa Oromoon faayamee jira. Alaabaan kun bifa diimaa fi magariisa gidduu isaarraan mallattoo Odaa kan qabuudha. Faayi kun mormatti kan kaayyatamuudha.

Godinni Gujii naannoo Oromiyaa keessatti kan argamudha. Godina kana keessatti qabeenya uumamaa baay'eetu argama. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana albuudota achi keessatti argaman irraa uummanni Godinichaafi biyyi kun akka fayyadamtu taasifamaa jira.

Bineensota bosonaa keessaa tokko Jaldeessadha. Bineensi kun gurmuudhaan kan jiraatu waanta ta'eef bakkeewwan hedduutti soorrata isaa argachuudhaaf waliin adeema. Kana irraa kan ka'e naannoo baadiyyaatti oomisha qonnaa mancaasuu waanta danda'uuf baay'ee balaaleffatama.

Jaarraa amma keessa jirru kanatti mirgi dubartootaa biyyoota hedduutti kabaja guddaa argachaa dhufeera. Kun ta'uun isaa immoo beekumsa isaan qabanitti addunyaan akka fayyadamtuuf karaa baneera. Kana irraa ka'uudhaan biyya keenya keessattis mirgi isaanii kabajamuudhaan aangoo argachaa jiru.

Midhaan maqaan isaa missing aadaa jedhamuun beekkamudha. Kunis nyaata ilma namaatiif kan ooluudha. Innis yeroo ammaa kana ammoo tobbee yookaan kan ooyiruu irraa hin sassaabamne yookaan ammoo kan gara manaatti hin galleria.

kitaaba asoosamaa kan afaan oromootiin barreeffamedha innis kitaaba mata dureen isaa " suubboo seenaa" jedhudha. kunis waayee asoosamaafi saayinsii asoosamaa kan barsiisu yoo ta'u nama Beekan Gulummaa Irranaa jedhamuun kan beekkamudha.

Gabaa xiqqoo bakka kuduraaleen garaagaraa itti gurguramanidha. Kuduraaleen kunneen ittoo ittiin hojjachuuf kan oolanidha. Isaanis kan akka dinnichaa, raafuu, qaaraa, kaarotii, qullubbi diimaafi adii fa'adha. Dubartoonni gurguranis taa'anii kan nama bitu eegaa jiranidha.

Namni yeroo durii iddoo tokkoo iddoo tokkotti imaluuf farda yookaan gaangee fayadamaa turan. Yeroo ammaa kana immoo konkolaataa fayyadamuun dafanii iddoo deemuu barbaadan ga'u. Konkolaataan nama fudhatee deemuuf tartiibaan dhaabbatee eega.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun wantoota addaa addaa kan taa'aniidha. wantoonni kun jiruu fi jireenya hawaasaa ykn jireenya uummataa keessatti faayidaa guddaa kan qabudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun mana amantaa amantii Waaqeffannaati. Manni amantaa kun bantiin isaa halluu magariisa dibamee kan jiru yoo ta'u, gidaarri isaa ammoo halluu keelloo dibamee jira. Gidduu isaan ammoo halluu alaabaa Abba gadaan faayamee jira. Manni amantaa kun boca akkamiin ijaarame?

Kun kophee dhiiraa ol dheeraa yoo ta'u irri isaa gogaa irraa kan hojjatameedha. Kopheen kun garri jalaa isaa pilaastika jabaa irraa kan hojjatamedha. Kopheen kun bifa diimaa qaba. Kopheen kun nama sadarkaa kamiitiif ta'a?

Barattoota yommuu ta'an, daree dubbisaa keessatti yeroo kitaaba dubbisan yookaan qo'atan mul'atu. Barattoonni barnootaan bu'aa gaarii buusuuf sirriitti dubbisuu fi hojjechuun dirqama yeroo ta'u bakki dubbisaa gaarii fi mijataa ta'e barattootaaf qopheeffamuun gaariidha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota lama taa'anii dhaabbataa jiraniidha. namoonni kun saalaan dubartii fi dhiira kan taa'aniidha. namoonni kun lamaan bifti isaa diddiimoo kan taa'aniidha. namoonni kun lamaan maqaa isaanii eenyudha?

Konkolaataa karaarra deemaa jiruudha. konkolaataan Kuni halluu adii Kan qabudha. guddinni Isaa giddu-galeessa waan ta'eef konkolaataan Kuni yeroo tokkotti namoota muraasa qofa. qabachuu danda'a. foddaan isaa gurrachadha. karaa konkolaataa cinaa margi magariisni rukkinaan biqilee argama.

Kun dukkaana iddoo dibatoonni rifeensa mataa fi kan gogaa itti gurguramanidha. Namoonni gurguran lama dukkaana kana keessa dhaabbatanii argamu. Namni kan biraa tokkoo ammoo oomisha kana bituuf warra gurguran waliin haasa'aa jira? Dibatoonni kun maal irra kaa'amanii jiru?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun istoofii buddeena ittiin tolchanidha. istoofiin kun gatiin isaa baay'ee qaalii ykn baay'ee minya'a kan tahedha. akkasuma illee istoofiin kun humna ibsaadhaan hojjeta.

Uumama lafa kanaa irraa kan ilaalamee hin quufamne yoo iiraate haroodha. Itiyoophiyaan haroo hedduu qabdi. Harri kun gaarreniin marfamee kan argamu yommuu ta'u, mukkeetii magariisaa hedduu miidhagoo ta'aniin uwwufamee argama.

Kun artist Shukrii Jamaal jedhama. Walleewwan Afaan Oromoo sirbuun beekama. Shukriin weellisaa sirboota babbaareedoo ta'an qabuudha. Dudduuba isaa xiqqoo irraa fagaatee mukkeeni fi biqiloota garaa garaatu jira. Shukriin uffata aadaa eessaa uffatee argama?

Namichi qotiyyootaan osoo qotaa jiruu, namoonni kan biraan ammoo haala qotiisa isaa ilaala otoo jiraniidha. Dudduuba lafa qonnaa kanaatti ammoo manneeni fi mukkeen gurguddoon ni argamu. Namichi uffata poolisii uffate tokko isaan faana jira.

Namoonni kunneen dargaggoota fi shamarran Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii miidhaganii argamanidha. Namoonni kunneen baay'inaan kan argaman yoo ta'u, dhiira tokkoo fi durba tokko ta'anii wal qoqqoodanii dhaabataa jiru. Namoonni kun uffata aadaa naannoo kamii uffatanii argamu?

Kuni daandii baaburri irra deemudha. Daandiin kun lafa irraa ol ka'ee kan ijaaramedha. Baaburri daandii kan irra adeemaa jira. Naannoon isaa lafa gogaadha. Daandiin kun sibiila fi simintoo irraa kan ijaaramedha. Daandii kana cinaa achi fagaatee maaltu argama?

Namoonni hojii uffata miiccuu hojjetan maamila isaanii gammachiisuudhaaf waantota baay'eetti dhimma bahu. Kun immoo uffanni isaanitti kenname kun haala gaariidhaan akka inni hojjetamu taasisa. Warri hojii gaarii hojjetan immoo maamila baay'ifachuu keessattk fakkaattii hinqaban

Namoonni addunyaa kana irraa qabeenyaa qaban saanduqa garaa garaa fayyadamuudhaan maallaqaafi qabeenya socho'aa biraa keessa keewwatu. Kun immoo ofeeggannoo guddaa barbaada. Sababni isaas bakka isaan hinjirretti namni biraa saanduqa kana miidhee qabeenya isaanii fudhachuu waanta danda'uuf jechuudha.

Namoota hedduu galma wal-gahii keessatti walitti qabamanii wal-gahii hirmaachaa jiran. Namoonni kunneenis garee abbootii gadaa fi abbootii amantaa garaa garaa kan kutaa hawaasaa mara irraa walitti qabamanii dhimmoota hawaasummaa fi biyyaa irratti marii gaggeessaa jiranidha.

Kuni oomisha paastaa mana kuusaatti kuufamee argamuudha. Oomishi kun qodaa gosa kumtaalaatti naqamee saamsamee jira. Oomishi paastaa kun qodaa keessa darbee mul'ata. Qodaan itti saamsame kun barreefama garaa garaa waa'ee oomisha kanaa himu irratti baarreeffameera.

Lafa biqiltuun yookaan ammoo sanyiin biqiltuu itti oomishamu ooyiruu bal'aa biqiltuun gosa gara garaa irratti dhaabbateet jiru argaa kan jirrudha. Kunis lafa kanaa fuudhamee bakka biraatti geeffamee dhaabbata. Gosti biqiltoota kanaa maalidha?

Habaabiin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun biyya kana keessatti yeroo dhiyoo asitti oomishamuu eegale. Haata'u malee biyya kana keessatti namoonni baay'een yeroo gabaabaa keessatti baruu danda'aniiru. Kanaaf qonnaan bultoonni keenyas baay'inaan oomishaa jiru.

Idoo kanatti wanti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota shubbisa irra kan jiranidha. akkasuma illee uffannaan isaanii wal fakkaataa adii fi diimataa kan tahedha. namoonni maalan hojjetaa jiru? aadaa eessaa shubbisaa jiru ?

Oyiruu qamadiin sararaan yookaan torbaan faca'ee haala baay'ee namatti toluun margedha. Oyiruu kana keessa namoota lama kan aramaa qamadiin keessaa fanaanaa jirantu mull'ata. Oyiruu isaanii keessaa maaliif muka hin ciran?

Midhaan nyaataaf oolu Kan firii buufachaa jiruudha. midhaan Kuni midhaan mukaa Kan jedhaman keessaa tokko Kan ta'eedha. ooyruun hedduu bal'aa ta'e walitti aanee midhaan kana facaafamee Jira. midhaan kuni Kan firii buufatu gubbaa isaattidha.

Paarkii bakka bineensonni bosonaa itti argamanidha. Iddoo kanatti Arboonni lakkoofsaan sadi ta'an ilmoo isaanii faana mul'atu. iddoon isa diriiraa fi mukkeen magariisaa fi gaggabaaboo kan qabatedha. Arboonni kun bishaan dhuguuf gara handaara bishaanitti deemaa jiru.

Aasxaa garee ijaarame tokkoo kan nutti agarsiisaa jirudha. Kunis garee MIDROC jedhamuun beekkamu yoo ta'u garee investimentiiti yookaan ammoo garee dinagdee hojjatudha. Garee kana isin agartanii beektuu? Innisoo akkamitti hundeeffama?

Meeshaa maalummaan isaa adda hin baanee kan gaazixaan maramee wal irra ta'aa jiruudha. Meeshaan kunneen lakkoofsi isaanii sadii kan ta'e wal irra jiru. Gaazixaa akka qolaatti itti maramee jiru kana irra barreeffamni halluu diimaan irratti katabamee jia.

Qaama bishaanii bosona magariisa keessa qaxxaamuree asii gadi yaa'aa jirutu argama. Qaamni bishaanii kun laga jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, haroo fi galaana irraa waanti adda isa godhu, yaa'uu isaati.

Daa'imman yeroo wal argan wal haammatanii nagaa walgaafatu. Yoo badaasaatti wal argan erga walitti maramanii noodles waliin taphatu. Iddoon isaan itti taphatan kun immoo iddoo ibsaan jiruu fi lafti isaa awwaara qabaachuu danada'udha.

Namichi kun Dr Saamu'eel Kiflee jedhama. Yunivarsiitii Finfinneetti pireezidaantii eggataadha. Kana dura bakka garaa garaatti mootummaa Itoophiyaa tajaajileera. Ministiira Ministeera Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo ta'uun illee tajaajileera. Osoo waahila isaa faana miidiyaaf ibsa kennaa jiruuti.

Kun bineensa bosonaa Harree Diidoo jedhamtuudha. Bineensi kun Bifti ishee correedha. Bosona iddoo margaa wayii irra deemaa jirti. mukkeen gurguddoonni fi biqiloonni kanneen biroo naannoo sanatti argamu. Baay'inni bineensa kanaa meeqadha?

Niidoon aannan saamsamaa daa'immaniif yaadamee qophaa'udha. Aannan kun namoota biyya kanaa biratti beekamtii guddaa qabaachuudhaan beekama. Kun immoo daa'imman hedduun isaan guddachuu isaa irraa ka'eetu. Haata'u malee namoonni yeroo oomisha akkasii fayyadaman ofeeggannoo gahaa gochuu qabu.

Kun kuduraa fi muduraalee karaa irratti gurguraman yoo ta'u, kanneen akka loomii, qaaraa, fi raafuu karaa irratti kumtaala tarsa'aa irratti afamanii gurguramu. yeroo baay'ee haadholiin bakka itti gurguran hin qabne karaa irratti oomisha kanneen gurguru.

Namni siyaasa Itoophiyaa keessatti beekamaa ta'e Abbaay Tsahaayee bara mootummaa wayyaanee keessa hojiilee adda addaa hojjatee dabarseera. Keessattuu namni kun nama siyaasa keessatti maqaan isaa balleessaa adda addaatiin nama hamatamudha.

Dhugaatii lallaafaa halluu gurraacha qabuudha. dhugaatiin Kuni alkoolii Kan of keessaa hin qabneefi nama hin macheessineedha. maqaan dhugaatii kanaa koka kollaa jedhama. bilillee keessatti naqamee saamsamee gurgurama. dhugaatiin kuni mana keessa minjaala gubbaa teechifamee Jira.

Kitaabni Afaan Amaaraa mata dureen isaa ' Jaala Ajjeesaa ' jedhu minjaala irra. kaa'amee jira . Dhiira dubarri wal haammatanii jiru kitaaba irratti . Kitaaba kan namni hiike 'Abbaadir Jamaal ' jedhama.

Barattootni daree keessatti qormaata qoramuuf teessoo irra tataa'anii jiru. Daree kana keessa dhiirris, dubartiinis ni jiru. Barattootni kunneen huccuu wal fakkaataa uffatanii kan jiranii fi fuuldura isaanii waraqaan qormaataa teessoo irra kan jiruudha.

Kun lafa gammoojjii waa tokko hin jirre bakka lolli itti gaggeeffamuudha. Bakka kanatti dahannoowwan garaa garaa hojjatamanii jiru. Dahannoon dhagaa irraa ijaarame kan nami jala dhokatee dhukaasutu jira. Asii olee samiidhumatu mul'ata. Lafti isaa daaraadha.

Meeshaa dhugaatiin keessa taa'u akkasumasimmoo meeshaa meeshaa dhugaatii sana baayyinaan of keessatti qabatu argaa kan jirruufi innis kan dhugaatii alkoolii of keessaa qabuu yookaan kan biiraati. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Ragaalee barnootaa keenyan kan keessa godhannu meeshaa baay'ee bareedaa muka irraa hojjetame mana keessaa qabaachuu dandeenya. Kunis halluu adda addaa qabaachuu danada'a. Mana keessaa idduma nutti tole godhannee fayyadamuu ni dandeenya.

Konkolaataa otoo deemaa jiruu galagaleefi namoota baayyinaaan bakka Konkolaataa kanaatti argamanii waan ta'e taatee sana ilaalaa jiran argaa kan jirrudha. Kunis balaa Konkolaataa jedhamuun kan beekkamudha. Manni namaas naannoo kanatti ni argama.

Namoonni bifaan yookiin sanyiin adii ta'an taa'anii gaafa dhimma ta'e wayii irratti mari'atanidha. Namoonni kun baay'inni isaanii afur yoo ta'u, dhiira lamaaf durba lamadha. Mana keessa taa'anii mariyachaa jiru. Isaan keessaa inni tokko haasa'aa jira.

Namootni hedduun naannoo kanatti uffata mana amantaa uffatanii walitti qabamanii kan jiraniidha. Alaaban Itiyoophiyyaa iddoo kanatti ni argama. Namootni hedduun dhaabbachaa kan jiranii fi muraasni isaanii immoo taa'aa jiru. Namootni kunneen amantii maalii hordofu?

Meeshnaa qalamiin manaa ittiin dibaamu lafa irra kaa'amee jira . Maqaan qalama manaa kun ' Roodaas Iinaameel ' jedhama . Xaasaa ittiin gurguramu garaa isa irratti hajajnii fi maqaan qalamichaa irratti barreeffamee jira.

Alaabaa gamtaa Afrikaa kan taate kan urjii lakkoofsaan shatamii afur taate of irraa qabduufi uurjii keessaan ammoo kaartaa aardii Afrikaa kan ofirraa qabaachuun argaamaa jirudha. Urjiin asirratti argamu kun maal ibsa?

Kopheen faashinii ammayyaa hordofee dhiirotaaf dhiyaatu kun bu'aa daldaltootaa fi oomishtootaa daran akka dabalu shakkiin tokkoyyuu hin jiru. Sababni isaas dhaloonni ammaa waantota ijatti calaqqisu baay'ee waan jaalataniifidha. Kopheen kun bifa miidhagaa qaba!

Bunni aadaa, duudhaa fi barsiifata hawaasa tokkoo ibsuu keessatti gahee guddaa kan taphatudha. Dubariin kun buna buusuuf shinii dhiqattee, jabanaa adii lama barattuu shinii irra kaa'atte kan jirtudha. Abidd immoo ishee birajira.

Dubartoonni kunneen bifa aadaatiin uffatanii walitti qabamanii jiru. Uffata aadaa isaanii kan bifa adii qabuu fi tokkoon tokkoon isaanii naxalaa mataatti haguuggatanii jiru. Dubartoonni muraasni daa'ima xixiqqoo baatanii taa'aa jiru.

Baankiin daldala Itoophiyaa biyya kana keessatti baankii isa jalqabaati. Baankiin kun maamiltoota hedduu qabaachuudhaan kan beekamudha. Kana irraa kan ka'e guddinni isaas baay'ee dabaluu danda'eera. Daldaltootaafis maallaqa liqeessuudhaan akka isaan bu'aa dabalataa argatan taasisuu danda'eera.

Addunyaa kana irra gosoota simbirroo baay'eetu jira. Simbirroowwan kun sagalee miidhagaa hedduu qabu. Akkuma gosa garaa garaa qaban sagaleen isaan maddisiisanis akkasuma garaa garadha. Kanaaf jecha namoonni baay'een sagalee isaanii kanaan bohaaruudhaaf gara isaan jiran deemu.

Nama hojii irratti bobbahee jiru argaa kan jirrudha. Kunis nama ijaarsa manaa irratti bobbahee jirudha. Innis ijaarsa balbala mooraa yookaan karraa irratti hojjachaa kan jiruu fi karra sirreessaa kan jirudha.

Kuni oomisha dibata gogaaf oolu yoo ta'u, maqaan isaa "Nuunuu" jedhama. Dibati kun qodaa pilastikaatti naqamee saamsamee jira. Barreeefami garaa garaa waa'ee oomisha kanaa duubbatu irratti barraa'ee jira. Bifti qodaa oomisha kanaa adiidha.

Kuni qodaa bishaan Forast jedhamu qabatee argamudha. Qodaa kana irratti barreeffamoonni waa'ee bishaan kanaa fi waa'ee dhaabbata bishaan kana oomishuu haasa'an irratti barreeffamanii jiru. Halluun qadaada qodaa kanaa gosa kamidha?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun namoota biyya alaa ykn faranjii kan taa'aniidha. namoonni kana keessaa tokkoo muummicha ministeeraa addunyalessaa kan taa'aniif ha.namoonni kun harka isaanii achi ol kaasanii kan jiranidha.

Gumaan mukaa bilchaataa hedduun haadhoo mukaa irraa gadi rarra'ee jira. Mukkeen gumaan irraa gadi rarra'ee jiru baay'eedha. Kana malees ,muka gumaan hedduun irratti argamu fiixeen mana jireenyaa mul'achaa jira .

Kun Iddoo mi'eessituun ittoo garaa garaa kanneen akka barbaree, soogidda, hirdii fi kanneen biroo itti gurguramanidha. Mi'eessituuwwan kun qodaa kumtaalatti naqamanii kan jiran yoo ta'u kubbaayyaa yookiin shiniidhaan safaramanii gurguramu danda'u. Itoophiyaatti baay'ee beekamaadha.

luka nama tarkaanfachaa jiru argaa kan jirrudha. lukti nama kanaa kuni kan kophee of irraa qabudha. kopheen kunis kophee gogaa loonii irraa tolfamte yoo taatu isheenis halluu adii kan taatedha.

Ogeessonni fayyaa gulantaa garaa garaatiin baratanii bahanii dhukkubsattoota yaalan, maamila isaanii eegumsaa fi kunuunsaan qabatu. Shamarreen kun dubartii dhukkubsattuu taate gorsuu fi qoricha yookiin dawaa kennuufii irratti kan argamaa jirtudha.

Manneen jireenyaa baay'ee Turan Kan moofa'anii jiraniidha. manneen kuni qorqoorroodhaan Kan ijaaramaniidha. yeroo kanatti garuu qorqoorroon Isaa waan tureef halluun Isaa gurraacha'ee jira. manneen kunniin gubbaadhan gamattii iddoo magariisa ta'e Kan mukkeen qabutu Jira.

Namoonni jireenya isaanii suphee dhahuudhaan gaggeeffatan ni jiru. Supheen hojjetamee jiru kun distii kan jedhamu yommuu ta'u, wantoota akka ittoo danfisuu, mulluu affeeluu fi bulluqa bulluqsuu keessatti gahee guddaa kan qabudha.

Buna akaawamee jiru maashina buna daakutti naqaa jirti. bunni erga akaawwamee bilchaateen booda daakamee Kan danfifamuudha. cileen boba'aa cinaa bunichaa jira. bunni Kan dhugamu sammuu namaa Akka haaromsuufidha. bunni biqiltuu dhuguuf akkasumas madda galiifis ooludha.

Kuni Iddoo daldalaa oomisha garaa garaadha. Iddoon daldalaa kun baay'een isaanii cufamanii argamu. Cinaa isaanitti ammoo meeshaan sibiila irraa hojjatame tokko dhaabatee argama. meeshaa kana keessa ujummooleen garaa garaa keessa kaa'amanii jiru.

Akka biyya keenyaatti haati warraafi abbaan warraa jaalala guddaafi walkabajuu guddaadhaan wajjin jiraatu. Kana irraa ka'uudhaan ijoollee isaaniis jaalalaan guddifatu. Ijoolleen haala kanaan jaalala argaa guddatte immoo addunyaadhaaf waanta qarshiidhaan bituun hin danda'mne gumaachiti.

Aasxaan kun aasxaa waldaa kubbaa miilaa Itoophiyaati. Kubbaan miilaa gosa Ispoortii ammayyaa keessatti kan ramadamudha. Kubbaan miillaa yeroo ammaa kanatti addunyaa irratti deeggartoota hedduu kan qabudha. Itoophiyaanis gama kubbaa miilaan sosochii gaarii irratti argamti.

Kun intala bareedduu uffata aadaa Oromoo uffattee taa'aa jirtuudha. Intalli kun qal'oo bareedduu dheertuudha. Intalli kun teessoo ol ka'aa irra teessee kan jirtu yoo ta'u naannoon isheen taa'aa jirtu kun dukkanaa'adha. Adda intala kanaa irra maaltu jira?

Konkolaataawwan hedduu jiran keessaa konkolaataan daandii irra deemaa jiru kun amaloota adda isa baasu hedduu qaba. Innis ba'aawwan gurguddoo kan akka midhaan baachuu, cirra fe'ee deemuu fi kanneen kana fakkaatan gochuudhaan beekama.

Teessoo nama tokko teechistudha. teessoon Kuni Kan hojjatame gogaa loonii fi mukarraayi. teessoo Kuni gogaa loonii keedhaa baqaqasuun muka qopheeffamee jirutti xaxuudhan Kan tolfamuudha. teessoon Kuni Luka afur Kan qabuudha. iddoon inni kaa'amee jiru halluu adii qaba.

Dubartii uffata aadaa Oromoo boranaan faayamtee bareeddee, dugda isheetti ba'aa wayii baattee deemti. Haati kun morma ishee irraa callee gosa garaa garaa kaawwattee deemaa jirti. Haarka isheettillee faaya harkaa wayii kaawwattee jirti.

Warraaqsa Industiriin booda dhaloonni meeshaalee sibiila irratti hundaa'an qaqqabsiisuu danda'anii kan jiranidha. Meeshaan distii sibiilaa jedhamu kun ittoo danfisuuf kan gargaaruu fi jabaa kan ta'edha. Meeshaan kun mana keessanitti ni argamaa?

alangee argaa kan jirrudha. alangeen kun ammoo kan inni irraa hojjatamu gogaa loonii yoo ta'u yeroo baayyee namoota farda yaabbatan yookaan ittiin deemantu kan qabatanidha. akkasumas abbootiin gadaa illee kan qabatanidha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Addunyaa teekinoolojiin akkaan keessatti babal'ataa jiruu kana keessatti namni waan guyyaa guyyaatti dalagu, akkasumas waan namoota biraaf qooduu barbaade meeshaalee elektirooniksiiti fayyadamee waraabee olkaa'a. Meeshaaleen kunis bifa addaa qabaachuu ni danda'a.

Biyyi keenya bosona hedduu qabdi. Bosona kana keessa immoo biqiloota hedduutu jira. Keessumaa biqiloonni daraaraa qaban horsiisa kanniisaatiif faayidaa guddaa kennaa jiru. Kana jechuun kanniisni damma dammeessuudhaaf daraaraa barbaaddi. Kana waanta ta'eef biyyi kun immoo qabeenya kana irraa fayyadamuu dandeesseetti.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun maqaan isaa margoo kan jedhamuudha. mangoon baay'ee diimatee ykn baay'ee bilchaatee kan jirudha. mangoo kun faayidaa hedduu jiruu fi jireenya namootaa keessatti qaba.

Meeshaa muka irraa hojjetame kan xaafii yeroo dha'an ittiin qulqulleessuuf gargaaru yommuu ta'u, mukanirra kan hojjetamedha. Meeshaan kun karaa tokkoon qal'aa yommuu ta'u, karaa tokkon immoo qal'aadha. Karaa tokkoon maalif qal'aa ta'e?

Muduraa fi kuduraa biqiltoota magariisaa kan nyaataa fi qorichummaaf gargaarudha. Gosoonni biqiltootaa kan baay'inaan bakka tokkotti walitti qabamanii gurgurtaadhaaf dhiyaachaa kan jiranidha. Firiin biqiltoota kanaa halluu bifa diimaa, magariisaa fi adiidhaan kan guutamedha.

Dubartoonni akkuma dhiirotaa meeshaa muuziqaa taphachuu ni dandda'u. Meeshaa muuziqaa taphatan of cinaa kaa'anii suuraa waliin ka'u. Iddoon isaan itti ka'an kun immoo mana keessatti uffata aadaa isaanii uffatanii ta'uu danada'a.

Namoota baay'ee tokkoon tokkoo isaanii motor biskileettii mataa mataa isaanii qabatanii jiranidha. Isaanis motora qabatanirra taa'anii ofuuf kan qophaa'aa jiranidha. Namoonni kun bakki isaan jiran lafa biyya Afrikaa biroo keessadha.

Bishaan meeshaawwan hedduu keessatti guutamee iddoo tokko jiruudha. bishaan Kun meeshaalee guddina garagaara qaban keessatti naqamee jira. barreeffamni meeshaalee Kan irratti barreeffame jiru iddoon bishaan Kuni itti qulqulleeffamee saamsamee garagaraa akka ta'e Kan himuudha.

Meeshaan kun meeshaa ammayyaa humna elektirikaa fayyadamuun dalaguu fi tajaajila hedduu gosa garaa garaa kennuu dha. Meeshaan kun tajaajila kan akka:keenyaa uruu, sibiila uroo, muka uruu fi tajaajiloota kanneen biroo faa hedduu qaba.

Dallaa bal'aan biqiloota magariisan guutame kun, dallaa muuziyamii biyyaalessa Itoophiyaa dha. Dallaan muuziyamii biyyaalessa Itoophiyaa kun magaalaa Finfinnee, naannawa Kiiloo Shaniitti argama. Muuziyamii kana keessa hambaaleen ibsituu aadaa fi amantii garaa garaa waggaa dheeradhaaf turan ni jiru.

Diikoorii baayyee bareedaa ta'e argaa kan jirrudha. Innis kan inni irraa hojjatame afuuffee gosti halluu isaa gara gara ta'e kan baayyee bareedu irraati. Diikooriin guyyaa gammachuu ofii kan namaaf hojjatamudha.

Meeshaaleen muuziqaa kan namni ittiin bohaaru hedduutu jiru. Isaan keessaa kiraarri tokko yommuu ta'u, meeshaa muuziqaa aadaati. Namni kiraara taphatu ogummaa isaa nama qabudha. Kan taphatamus akka gurra namaatti toluu danda'utti ogummaan taphatama.

BRICS Akka addunyaa kanaatti dhaabbata dhiyeenya keessa hundeeffamedha. Dhaabbanni kun yeroo jalqabaatiif biyyoota shan qofaan hundeeffame. Haata'u malee yeroo ammaa kana biyyoota muraasa dabalachuu danda'aniiru. Kaayyoo guddaa qabatee kan ka'e yoota'u isaan keessaa daldalli waliinii isa tokkodha.

Pirofeesaar Biraanuu Naggaa jedhama Ministiira Ministeera Barnootaa Itoophiyaati. Namichi kun dhaabatee miidiyaaf ibsa kennaa jira. Namoonni baay'een ammoo taa'anii isa dhaggeeffachaa jiru. Namichi kun uffata suufii gurraacha uffatee jira. Barreefami afaan Amaariffaan barraa'e jala isaatti argama.

Kuni foon diimina qabuufi qarqara isaan cooma kan qabu tirii irra kaa'amee jira. Qodaan irra kaa'ame kun kan sibiila irraa hojjatameedha. Foon kun osoo hin bilchaatiin, dheedhii isaati. Qodaan foon kun irra kaawwame ammoo teesso wayii irra taa'ee jira.

Barnootni meeshaa guddaa biyya jijjiirudha. Wallaalaatu ittiin qarama. Guddina biyyaaf shoora olaanaa qaba. Suuraa kana irraa kan arginu barattoota akkasumas barsiisaa yommuu ta'u, barattoonni yeroo qabsiisa qabatanii fi barsiisaan yeroo to'annoo godhan argina.

Leencoonni lama xiyyeeffaannoon fuuldura isaanii ilaalaa tarkaanfachaa jiru. Leenconni as adeemaa jiran lamaanuu kormaadha. Isaaniis lafa marga jiidhaa qsbu irra deemaa jiru. Leenconni lamaanuu daabee isaanii dhaabanii walduraa duuba tarkaanfachaa jiru.

Namni tokko baajaajii duubaan banaa taate irratti bishaan jeerkaaniin waraabee fe'aa jira. Baajaajiin kun garaa fuulduraan bifa diimaa qabdi. Namtichi fe'aa jirus kofoo gabaabaa diimaa uffatee hojjachaa jira. Namoonni lama fageenya irra dhaabbataniiru.

Qamalee lama kan isheen xiqqoo ishee guddoo haadha ishee irra kortee harkaan hammattee ijaan ishee ilaalaa kan jirtudha. Qamaleen lamaan kun bosona keessatti argamu. Duuba isaanii biqiltoota magariisa heeddummatanii jirantu argama.

Bunni yeroo danfifamu meeshaalee hedduutu barbaachisa. Isaan keessaa tokko Jabanaa, Shiinii, Eeleefi kan kana fakkaatanidha. Haa ta'u malee namoonni buna kana danfisan darbee darbee meeshaa sana itoo isaan cabsanii agarra. Kana malees warri dhugus shiiniin sababa ho'aa ta'eef harka gubee gadhiisanii jalaa caba.

Dhugaatiin xaarmuza keessa jiran kunneen dhugaatii alkoolii yoo ta'u, maqaan dhugaatii alkoolii kanaa araqee yookin kaatikaalaa jedhama. Araqee yookin kaatikaalaa naannotti namootaan kan qophaa'uu yoo ta'u, kaatikaalaan yookin araqeen hamma alkoolii guddaa ta'e qabu.

Madaala ammayyaakan karaa tokkoo ulfaatinni irra godhamtes jira yommuu ta'u , sibiila battee irra kaawwamee jira. Madaala kana duubatti muuziin ni mul'ata. Madaalli Kun ulfaatina hagamii baachuu yookaan madaaluu danda'ama?

Kun kophee dubartootaati. Qopheen kun gubbaan isaa bifa daalacha kan qabu yoo ta'u ejjanni isaa ammoo bifa adii kan qabuudha. Bakka qopheen kun itti argamutti biqiltuun magariisi tokko qodaa keessa kaa'amee jira.

Nama akka Aadaa warra karrayyuutti rifeensa hojjetatee dhaabtaudha. Namichi kun uffata adii uffatee, jalaan immoo uffata keelloo uffatee harka isaa Wal irra kaa'ee dhaabataa jira. Namichi Kun bifti isaa gurraacha moo diimaadha?

Suuraa alaabaa Oromiyaa. Alaabaan kun gara oliin diimaa, gidduun adii, jalaan gurraachaa fi handhuura isaa irratti mallattoo muka Odaa kan ofirraa qabudha. Alaabaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan hawaasa bakka bu'e sana uummata addunyaa biroof ibsudha.

Maatii jaalalaa qabaachuun nageenya hawaasaa fi dhala namaaf murteessaadha. Maatiiwwan kunneen daa'imman isaanii qabatanii iddoo bashannanaatti kan argamanidha. Duuba isaaniitti bishaan haroo uumamaa ta'e kuufamee argama. Biqiltoonni magariisaa itti marsee jira.

Abbaan manaa fi haati manaa harka wal qabatanii ija keessa wal ilaalaa jiru. Isaan lachuu uffata aadaa Habashaa uffatanii jiru . Abbaan warraa kophee adii keewwatee yemmuu jiru kopheen haadha warraa mul'achaa hin jiru .

Mucaan diimaa dheeraan tokko daggala keessaa ba'aa jira. Innis gubbaan uffata adii uffatee kofoo cuquliisa fi kophee boottii keewwatee tarkaanfachaa jira. Mucaa ol deemaa jiru duuba bosonni akka malee magariisa ta'e ni argama.

Kuni Asxaa yookiin ammoo loogoo dhaabbata alkoolii oomishu biheeraawwii jedhamuuti. Loogoo kana irraa barreeffami Afaan Amaariffaa fi Afaan Ingiliffaan barraa'ee waa'ee dhaabbata kanaa fi oomisha isaanii ibsu barreefamee jira. Loogoo isaanii kana irratti bineensi Niyaalaan ni mul'ata.

Finfinneen magaalaa guddittii biyya Itoophiyaa taatee, mooraa yuuniversiitii damee hedduu qabu kan qabdudha. Yuuniversiitiin Finfinnee hangafaa fi waggoota dheeraa kan ture yommuu ta'u, eebbifamtoota hedduu eebbisiisuudhaan namoota hojiif kan baastedha.

Wantoota dhala namaaf barbaachisan keessaa bishaan isa ijoodha. Nama qofa osoo hin taane bineeldas ta'ee bineensi dagaalaa bishaan malee jiraachuu hin danada'u. Namni bishaan iddoo tokkoo konkolaataa fayyadamee waraabbachuu dnada'a.

Kuni mana keessa iddoo nyaati itti qophaa'u yookin meeshaaleen nyaataaf tajaajilan itti qulqullaa'anidha. Bakki kun foddaawwan lama kan qabu yoo ta'u, saanduqawwan garaa garaa kan wantoonni nyaataaf oolan keessa kaa'amantu jira. Idoo kana lafa isaa irratti maaltu argama?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun tisheertii baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan namoonni baay'een bitatanii uffachuu jaallatanidha. akkasuma illee tisheertii kana irra kaartaa Afrikaatu irratti kaafamee jira.

Dibanni qaamaa mi'a adii keessa jiru tokko lafa irratti kimbilee jira. Maqaan dibata kanaa ' Zaalaash jedhama .Innis giraama 110 kan qabatudha . Dibanni qaamaa lafa irratti kimbilee jiru kun erga qaama dhiqataniin booda kan dibatamudha.

Misirroonnin lamaan dhaabbatanii ija keessa wal ilaalaa jiru. Cidhni isaanii sirna gaa'ila amantii Musliimaan gaggeeffamaa jira. Morma irraa karabaataa cuquliisa hidhatee jira. Isheenis mataa ishee uffata bifa adii fi cuquliisa qabuun haguugdee jirti.

nyaata maqaan isaa buddeena jedhamu yookaan ammoo nyaata gos gosaa kan jedhamu yoo ta'u akkuma maqaa isaa irraa hubannutti kunis nyaata gosa gara garaa irraa hojjatamu yoo ta'u isaanis kanneen akka shiroo, moosee fi raafuudha.

Gaariin biyya keenya keessatti faayidaa guddaa kennaa jirti. Namoonni haala salphaadhaan gaarii kana argachuu waanta danda'aniif baay'inaan itti fayyadamuudhaan jiruu isaanii fooyyeffatu. Kun immoo namoota hojii isaa irratti bobba'aniif carraa hojii gaarii ta'uu danda'eera.

Nama midhaan dhahaa jiruudha. namoonni Kuni midhaan ooydaatti jigsanii loon irra naannessaa jiru. loon isaan irra naannessaa Jiran gaanfi isaan hundaatuu baay'ee dheerina Kan qabuudha. naannawa isaan itti hojjachaa Jiran kana ooyruu midhaaniitu Jira.

Manneen barnootaa oolmaa daa'immanii keessatti taphoota baay'eetu taphatama. Taphoonni kun immoo barnoota wajjin waanta walqabatuuf barattooni barnoota isaanii haala addaatiin akka hubatan taasisuu danda'a. Kana waanta ta'eef barsiisota isaaniitiif leenjiin gahaa ta'e kennamuufii qaba.

Komishinar Araarsaa Mardaasaa jedhama. Hogganaa Komishinii Polisii Oromiyaati. Kana durallee iddoo adda addaatti Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessattii hojjataa tureera. Isa cinaa alaabaan biyya Itoophiyaa fi kan Oromiyaa mirgaa fi bitaa isaatti ni argamu.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun tiraanisformeerii humna ibsaa maddisiisuudha. tiraanisformeerii kun gatiin isaa baay'ee qaalii kan tahedha. akkasuma illee faayidaa cima dhala namaatiif kenna. faayidaan inni nuuf kennu maali?

Namoota anga'oota ta'an argaa kan jirrudha. Isaanis anga'oota biyya keenya biyya Itoophiyaa yoo ta'an amma ammoo namni nama dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u namni lama ammoo taa'aanii sanada mallatteessaa kan jiranidha.

Looreet Tsaggaayee Gabramadiin jedhama. Barressaa walaloo cimaa ture. Walaloo ciccimaafi gadi fagoo, fi barreefama kan biraa nama barreessun beekamuudha. Iddoon dhaloota isaa Oromiyaa, Amboodha. Amma lubbuun hin jiru. Kootii guddaa bifa daalacha qabu uffatee argama.

Kun qodaa wayyaa itti miicuu fi qodaawwan adda addaa keessatti dhiquuf gargaarudha. Qodaan kun bifa magariisa kan qabu yoo ta'u, lafa irratti argama. Miilli namaa ammoo cinaa qodaa kanatti argama. Miilli qodaa kana bira jiru kun kophee akkamii kaa'atee jira?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun teessuma bareedaafii miidhagaa kan namatti toludha. akkasuma illee teessumni kun teessuma nyaata irra kaawwatanii nyaachaata kan tahedha. teessumni kun bifti isaa gurraacha kan tahedha.

Kun dubartoota saba Agaw kan ta'aan walitti qabamanii ta'aa jiru. Dubartoonni kun uffata adii uffatanii mataa isaanitt ammoo shaashii adii akkaataa aadaa warra Agawutti maratanii jiru. Dubartoonni kun lafa margaa irra geengoo uumuun ta'aa jiru.

Kun nyaata aadaa Oromoo garaa garaa agarsiisaaf dhiyaatedha. Dubartiin tokko iddo sana dhaabatte haala nyaata sanaa ibsaa jirti. Nyaati kunneen qodaatti naqamanii dhiyaatanii jiru. Nyaatonni kun maqaa isaanii maal faa jedhamu?

Kun maasii oomishi aappilii itti oomishamuudha. Bakka kanatti firiin aappilii baay'inaan guuramee qodaa keessatti walitti qabamee jira. qodaan kun gosa mukaa shambooqqoo jedhamu irraa kan hojjatameedha. Qodaan kun oomisha aappilii kanaan guutee jira.

Hirmaannaa uummataa dabaluuf wal ga'ii garaa garaa taasisuun gaariidha. Namoonni kunneen bakka bu'oota uummataa ta'uudhaan mana guddaa keessatti waliin dubbii taasisuuf wal ga'ii taa'anii kan jiranidha. Manichis baay'ee bal'aa fi uummata danuu kan qabudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Afuuffeewwan qilleensaan guutamaanii jiran baay'een walitti hidhamanii sibiila geengoo fakkaatu irratti xaxamanii jiru. Sibiila geengoo fuulduratti teessoo ol dheeraan lama kan wali irraa hojjataman dhaabbatanii jiru. Afuuffeewwan kunneen bifa adda addaa qabu.

Hoogantoonni poolisootaa gara fuulduraatti bahanii taa'anii qajeelfama kennaa jiru. Poolisoonni kunneen nama sadi ta'anii taa'aa kan jiran yoo ta'u, Uffata dambii poolisii uffatanii argamu. Poolisoota kana dudduuba maaltu argamaa jira?

Kuni Taaworii yookiin ammoo utubaa sarara elektirikaati. Utubaan kun humna ibsaa hawwaasaaf raabsuuf kan gargaarudha. Utubaan kun sibiila gosa garaa garaa irraa kan hojjatamu yoo ta'u jala isaatti bal'aadha. Utubaa yookiin taaworii meeqatu jira?

Jabbii buburree achi garagaltee deemaa jirtu agarsiisa. Kan isheen keessa deemaa jirtu kun immoo waan akka margaa fi aramaa adda addaa qaba. Mukti guddaan fuula ishee dura gara mirgaatiin dhaabatee jira.

Kun iddoo gurgurtaa gosa komipitaroota garaa garaadha. kompiitaroonni garaa garaa deeskii irra kaa'amanii jiru. Bakka kanatti namni meeshaalee kana bitachuu barbaadu tokko isa gurguru faana waliin haasa'aa jira. Gosi kompiitaraa mul'atu kun maal jedhama?

Namoota buna qulleessaa jiran kan mul'isu yommuu ta'u, dhiirri tokko qofaa isaa dhaabbatee jira. Namoonni kaan waliin taa'anii buna keessaa guuraa jiru. Namoota kanaan achitti mukeettiin baay'ee fi Dhedheeroon ni argamu.

Kuni loogoo dhaabbata Hoolaand Diyaarii jedhamuuti. Loogoon kun boca oovaalii kan qabu yoo ta'u halluun bifa magariisaa qabu naannawa isaatti marfamee argama. Wanta gidduu loogoo kanaatti argamuu fi halluu isaa ibsuu dandeessaa?

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun saanii ittoo ittiin dhiheeffataniidha. saaniin kun saanii baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. saaniin kun bifti isaa adii bareedaa tahee lafa taa'aa kan jirudha.

Roobiin bineensa guddaa bishaan keessa jiraatudha. Bineensi kun gurmuudhaan jiraata. Laggeeniifi haroowwan qarqaratti gala. Qaamni isaas baay'ee cimaadha. Gogaan isaa immoo akka inni qorra damdamatu taasisuu danda'a. Kana malees namoonni baay'een bineensa kana ajjeesuudhaan gogaa isaa itti fayyadamu.

Mucaa qallaa dheeraan tokko ATM keessaa maallaqa baafachaa jira. Mucaan qarshii baafachaa jiru kun dugda isaa irratti boorsaa gurraacha baatee jira. Innis ATM Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa keessaa qarshii isaa baafachaa jira.

Kuni loogoo dhaabbata mootummaa Tajaajila Odeeffannoof Nageenya Biyyaalessaa jedhamuuti. Loogoo kana irratti gidduu isaatti fakkiin mallattoo risaa irratti kaafamee jira. Nannawa isaatti ammoo barreefamni afaaan Amaariffaa fi Ingiliffaan maqaa dhaabatichaa himu irratti barraa'ee jira.

Raafuu maramaa nyaachuun fayyaa dhala namaaf barbaachisaa fi murteessaadha. Innis dhaangaalee nyaataa keessaa gosa tokko waan ta'eef, ogeessota fayyaan kan gorfamudha. Raafuun maramaaa kun hojjetamuuf jecha, waan irratti kukkutamu bira kaa'amee kan jirudha.

Warraaqsi Industiriin biyyi Raashiyaa keessatti eegale maashinoota humna dhala namaa fi yeroo sirriitti qusachuu danda'u oomishuu dandeessee jirti. Maashiniin humna elektiriikii ofirraa maddisiisuu qabu kun bakka humna ibsaa bu'uun tajaajila.

Manni bittaa fi gurgurtaa muduraalee fi kuduraaleewwan garaa garaa maamiltootaaf bifa adda addaan kan dhiyaatudha. Maangoo, burtukaan, loomii, avokaadoo fi kanneen biroon bifa nama harkisuun asitti kuufamanii argamu. Innis madda galii daldaltootaati.

Kuni mana nyaataa fi dhugaatii juusiiti. Manni kun qarqara karaa konkolaataatti argama. Fuuldura mana kanaa ammoo konkolaataan tokko darbaa jirti. Mana kana gubbaa isaatti barreefami wayii irratti maxxanfamee jira. Barreefami kun afaan maalitiin barreeffame?

Namootni hedduun naannoo kanatti ni argamu. Namootni fuurduratti bahanii suuraa ka'aa jiran kuni baay'inni isaanii torba kan ta'anii fi uffata aadaa Oromoo uffatanii kan jiraniidha. Duuba namoota kanaatti barjaa fi mukkeen kan jiraniidha.

Akka amntaa kiristaanota warra Ortodoksiitti waantota baay'eetti dhimma bahuudhaan amantaa isaanii gaggeeffatu. Kanneen keessaa tokko Fakkiiwwan garaa garaa mana amantaa isaanii keessatti kaasuudhaan akka fakkeenyaatti itti fayyadamu. Fakkiiwwan kun hiika baay'ee qabaachuudhaan beekama.

Namoota uffata aadaa naannoo oromoo kan shawaa uffatanii shubbisaa jiranidha. Isaanis dhiiraafi dubara wal makanii dhaabbatanii kan sirba shawaa walitti sirbaa jiranidha. Bakki isaan jiran kun bosona keessa yoo ta'u aarri ibiddaatis aaraa jira.

Kuni nyaatawwan dhandhama mi'aawaa qaban garaa garaa qodaa irra kaa'amanii jiru. Nyaanni kunneen gosa garaa garaadha. Kanneen akka daabboo, chokkoleettii fi biskuutii ni argamu. Nyaanni kun yeroo akkamii nyaatama jettee yaadda?

Uumamni bareedina dachee qofa osoo hin taane, madda bohaartii dhala namaati. Bosona keessa uumama jiraatan keessaa bosonuu dabalatee, akkasumas kanneen biroon madda galii argamsiisuu ni danada'u. Isaan kun margaa fi kanneen biroo soorachuun jiraatu.

Meeshaan kun, maqaan isaa saafaa jedhamuun waamama. Saafaan kun pilaastika irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluu magariisa ta'e qaba. Saafuun kun tajaajiloota kan akka:uffata keeessatti miiccuu fi keessatti daakuu midhaanii bukeessuu faa fi kanneen biroo faa qaba.

Namootni hedduun walitti qabamanii dhaabbachaa jiru. Namoota walitti qabaman kanneeni keessaa kaantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adaanach Abeebee gidduu namoota kanatti dhaabbattee kan jirtuudha. Barreeffamni afaan Oromootin barreeffame ni jira.

Barreeffamni taappeella irratti barreeffamee jiru ' Soosaayitii for Wuuman ende Eedsii Iin Afrikaa , Itiyoophiyaa Damee Fiichee ' kan jedhuudha. Innis Afaan Amaariffaa fi Afaan Oromootiin barreeffamee jira. Dallaa maddii dhaabbatee jira.

Konkolaataa lama kan wal bira kallattii faallaa darbaa jiranidha. konkolaataan tokko kan manaa namni dhuunfaa itti fayyadamudha. Konkolaataan inni lammataa kan meeshaalee ittiin fe'uuf itti gargaaramnudha. Daandii konkolaataa kana cinaatti lafa biyyee kan daaraa ta'etu jira.

bineensa bosonaa qamalee jedhamtuudha. sadi ta'anii ta'anii maxxantuuwwan akka injiraanii wal irraa funaanaa jiru. Qamaleen kun gogaan ishee rifeensa dhedheeraa qaba. Dhagaa wayii iddoo gadi bu'aa tokko taa'anii jiru. Mataan isaanii rifeensa addii qaba.

Namni tokko daa'ima afaan addaan bantee dhaabbattutti qoricha mi'a xiqqoo keessaa itti cobsaa jira . Kana malees, suura irraa moggaa karaa harka bitaan Afaan Oromootiin barreeffamni ' Fayyaa ' jedhu jira.

Kuni Habaaboo Birraa jedhama. Yeroo baay'ee waqtii birraa kan daraaru yoo ta'u, kanuma irraa ka'uun maqaan Habaaboo Birraa jedhamu kennameefi. Habaaboon kun halluu keelloo kan qabudha. Itoophiyaatti baay'inaan kan mul'atuufii ummata Itoophiyaa biratti hiika guddaa kan qabuudha.

Dubartoonni aadaa naannoo fi saba isaanii ibsuu keessatti ga'een isaan taphatan xinnoo miti. Durbi takka uffata aadaa ishee uffattee, siinqee qabattee, caaccuu naqattee yeroo aadaa saba ishee ibsitu baay'ee nama boonsa.

Fooxaawwan bifa adda addaa yeroo dhaqna dhiqataniin booda ittii qoorfatan dacha'ee wal irra nammee jira. Isaniis halluu gosoota baay'ee qabu. Halluu magariisa, diimaa , keelloo fi kan kana fakkaatan fa'aa qaba.

Ummanni bal'aa fi guddaan Gaafa Afrikaa ayyaana Irreechaa kabajaa jira. Ummanni lakkofsaan guddaa ba'ee malkaatti yeroo ayyaana Irreechaa kabajuudha. Ummani kun uffata aadaa isaan faayamee bareedee ayyaanicha kabajaa jira. Barreefami guddinaan bocame Irreechaa jedhus jira.

Kuni sarara humna ibsaa diriiree karaa fagoo deemaa jirudha. Sararri humna ibsaa kun lakkoofsaan sadiidha. Sadan isaayyuu ageenya murtaa'e wal irraa fagaatee argama. Isa cinaa ammoo taaworiin telekominikeeshinii dhaabatee jira. Naannawa sarara humna ibsaa kanaatti maaltu argama?

Namoota lama hojii irratti bobbahanii hojjachaa jiran argaa kan jirrudha. Namoonni kun lamaan ammoo hojii qonnaa keessaa tokko kan ta'e midhaan keessaa aramaa aramuu irratti bobba'anii hojjachaa kan jiraniifi midhaan qulqulleessaa kan jiranidha.

Namoota siyaaya argaa kan jirruufi isaanis anga'oota biyya Itoopiyaa fi xiinxaltoota siyaasaa biyyyattiiti. Isaanis dhalattoota dacheen Oromiyaa biqilchite yoo ta'an wal waliin gammadanii kolfaa kan jiranidha. Obbolaa walii kan ilmaan oromoo ta'anidha.

Raafuu maramaa tartiibaan faca'ee j'irai yommuu ta'u gidduu isaa immoo lafti jira. Raafuun Kun raafuu maramaa jedhamee beekama. Amma garuu sadarkaa maramuu irra hin geenye . Faayidaan raafuu kana irraa argamu maali?

Kun konkolaataa xiqqoo tajaajila geejjibaa kennitudha. Konkolaataan kun daandii cinaa dhaabatte kan argamtu yoo ta'u, namni naannoo ishee kana hin jiru. Konkolaataan kun bifa adii kan qabdudha. Naannoo konkolaataan kun dhaabattee jirtutti maaltu argama?

Bineeldi kun, bineensa bosonaa marga soorachuun jiraatu yoo ta'u, haalluu rifeensa gogaa irraa gurraacha kan qabuu dha. Kana malees bineensi bosonaa kun ,garaan isaa gara lafaatti siqaa fi gurra xixiqqoo akkasumas ilkaan gara alaatti afaan keessaa bahan gurguddoo lama kan qabuu dha.

Kuni Kophee dubartoonni kaawwataniidha. Kopheen kun garri jalaa isaa bifa adii qaba. Garri gubbaa isaa ammoo bifa diimaa fi magariisa wal makatee qaba. Dudduuba isaa ammoo biqiltuun qodaa isaa keessa kaa'ame tokkotu jira.

Uummanni keenya naannoo baadiyyaa jiraatu haala ulfaataa keesa darbee ba'ee gala. Keessumaa haadholiin ba'aa garaa garaa dugda isaaniitti baatanii adeemu. Kun immoo dadhabbii qofa itoo hintaane nageenya qaama isaanii irratti miidhaa guddaa geessisa.

Konkolaataa adii karaa gubbaa deemaa jiru, kan namni tokkoo immoo mataan isaa karaa foddaa xinnoo mul'atudha. Konkolaataan Kun gubbaa isaatti meeshaa fe'ee jira. Konkolaataa kana cinaadhaan kan mul'atu konkolaataa biraati moo waan biraadha?

Biiroon aadaafi turiizimii Oromiyaa naannoo kana keessatti hojii gaarii ta'e hojjechaa jira. Kanneen keessaa tokko hambaalee naannoo kanaa beeksisuudha. Kana irraa ka'uudhaan naannoon kun biyyoota hedduu irraa daawwattoota dhufaniin hawwatamuu akka dandeessu taasifameera.

Kun Iddoo daldalaa kan Bee'imnati jedhamuudha. Bakki daldalaa kun seensi isaa cufamee jira Fuuldura isaa namoonni lama dhaabatanii walitti haasa'aa jiru. Akkasumas mukti tokko fuuldura mana daldalaa kanatti ni argama. Wantoonni cinaa mana daldalaa kanatti argaman kan biraa maal fa'aadha?